Issippetethan asati shiiqi uttidaysa besishe de'es. Ha asatika ubbay ay oothizo gizaysa gidikon Issoy issara zoretishe dizaysi dees. Ayetika qase dunguza mayoza mayidi apala mayidayti de'ishin gede bagaraka issi ba hu'eza dic'ida addezi ha eqidi be hu'ezara xeelishe beetes.

Oyidu asati issippe shiiqidi eqidays besishe deiyayisa besishe deas ha oyidu asatappe nam'ati nam'ati maca nam'ati qase addetakko izatappe gede guye bagara mata keeththay dishin he mata keeththezi bola woday woyikko sharay yidi iza gede kundisizayisa beseshe deas.

Issi dembay de'es ha dembaza gidon daro asay de'es ha asatika Gamo asatako izetas gidope dunguza mayidaytine xambaro oykidayti kushezan Gamo woga mata oykidi ubbayka ha betishe detes

Daro pandira tophiya gidon betiza ubbayka kaqrtidi gexe eqidaysa besishe des izeta achan qase gamo maliza mishazi mithape maseti osetidaysazikka betes haysika arbamiche woyko oydu tamu pulto gidon loge geteti eretiza besazako

Maccatinne atumat issippe gidid gupishenne be woga be sera heeththan besishshe deetes gede bagani atumat duniguzoza kushshen be tiraza bola hamisishe deishin oyikkidi ha bagara qase macat bilixigina woyikko gusitrw iza bola deiza shurabezakka mayidi dizayisi beettesi

Heedzdzo asati issife beettishe deettes. Ha heedzdzu asatappe nam7ati xambbaro geetettizayssaza oykkidi izara ha xongananne ha izara babisishe deettes. giddon de7iza addezi qasse dungguzazakka bena mayidi beettishe de7izayssikko.

Asati issippe shiqqidi uuttidii zo'o miishsha gedde adduqisidi qachchidii maca naytti iza oykishe de'ettes ha baggara qase issi na dizara be huphpheza goozetadda uuttada waraqataza bolla iskirittozakka oyqqada xaafashenne nababbashe de'awus.

daro asati issife shiiqi uttidi ha be ishe deettes hasatef giddoppe ssinetikka bilxiginnaa woykko giste mishile iza bolla deiza shuurabizakka mayda ubbatikka ha shiiqidi be ishenne esigishe didayssi qoncekko

Asay issoy isso ara shiiqi uttidi katha malizayssaza saneza giddon mithara qaaxethishe de'eettes izetikka aas ooththiza gizayssa gidikkoka issi bolla kaththidi maana giidi ubbaykka xarapheza bolla woththidi shiishshishenne qaaesishe de'eettes

Issi be7anassinne xeellanas lo7iza bessati deettes ha bessati nuni nu laggetara gididi iza giddon dubbushanassinne nuni iza giddon shempidi keehi lo7o demmanassinne lo7o shempo shempanas maaddiza bessatakko izeta giddonka dumma dumma booththa oydeti xaraphezatinne biratara qashettida qashetikka cilil7o maatati beettishe de7ettes.

issi wolqama ginbey deezayssi beettishe deees ha ginbezappe garase baggara dumma dumma koronte shubotikka gede aadhe deezayssi dishin izata achchin daro mithatikka hangera deezayssi deees ha mithata lanqen qasse darshin banke gizayssazikka booththara xaafettidayssi beettees

Asati hi issife shiiqi uttidi saaneza giddon katha mithara qaaththishe deettes hakathaza muusa woganne nu dere giddon beettiza wogatappe issinokko habaggara deeza asati qase yafaran eqqidi hissoy issappe gede beyife dees.

daro kawo oosanchati issipe shiiqidi be kusheza idimmidi ha eqqidi be ishe deettes izeta giddon qasse heedzdzu macati eqqida izo gido attin ubbaykka ha be ishin izetappe gede baggara qasse issi kaame woykko issi kamezikka beettes he kamezappe gede baggara daro mithatikka dizayssi qonceko

nu dele gaammo asati woykko gaammo hedan beettiza so keeththati hayssa da mala haneettes izetikka ichasha gidishin hayichachati qasse buuxara kamettidi hi izetikka qasse woyshera keexxettida keeththakko ha keeththetikka gaammo giddon dalganne daro gididibetetes

Majanaytinne attomati issife ha eqqidi be ishe deettes ubbaykka baaje geetettizayssaza be qodhezan yeggidi ubbaykka kehi lo'ishe ha deettes izata sintezan xaraphezay dees he xarapheza bolla qasse dumma dumma waraqatatekka kubbeti dideezayssi bettishe deees.

Daro kawo woosanchati issife sheqidi ezigishinne si'i gidi uttidi ha beyishe deettes gido attin izeta piisi addizi waraqata zabeeki onoothidikka xaafishe deettes izeta giddonadhideyadhiti xarabeza deishin hezarabeza bolla qasse pul'hotikka hayfanparakka eqqidaytikka deishe dees.

issi addey dizayssazi huphezikka izas bo'a woykko issikezi hupheza bollappe dendidayssakko, izikka kushezan qasse zo'o bi'ire oykkidi izara xaafana gishe kushe maykeza oykkidi izara ha haasa'isishe dees, izi maykera haasayiza gaasozikka iza kooshezi dhoqu giidi siyetans malakko.

daro kawo oosanchati issipe uttidi de7ettes ha kawo oosanchati beekki wozan waraqataza wothidi iza bollas xaafisho deezayssi qonceko iides izeta giddun issi indey xalala beettawus izatikka izan uttida bessazan duma dumma maata ta izati yeggidi iza bollan deezayssi beettees

daruti issife shiiqidi ha beyishe deettes izitikka issi miishazan dubbu shidi woykko issifetethanne shiiqotethaza bessiydi isetas yootishe deiza qofaza ubbaykka si7i gidi esgishe deizayssi qoncekko

Dunguza mayda addetinne macati kawo oosancha gididi beettizayti issife ha beyishe deettes ise ta sinthen qasse nammu zaraphezazi dibettees he zarapeza bolla issi noye bolla qasse ciisha pudho deiza cilil ozinne booththa pudho deizayssazi bettishe deees.

Hedzdzu ayoti woyiko Mac,ati de, osona ha gidon eqidara hupheza bolla qasi madabarera issi misha ba,ada dawus sekayidaka qasi afalaza ba hashe bola wotida asatika ta be,iza wode amaraza gara malizako

Issi babisizaynne wolqama woray beettes. Ha woraza giddon dumma dumma bo'otinne wora do'ati de'anaw danda'izayssakko. HA woraza giddon qasseka duge haaththey goggidi yishin bessiza woykko haaththe oge malizay beettes.

Daro mac'ati issi besazan shiqidi de'etes ha mac'atika botha qamise getetizaysaza ma'idi ubayika gupishene be wogane be sera besishe de'etes izetika awa masatizo gizaysa gidiko amara xanxara malizaytako.

Nu dere gaammo bessan woykko gaamo asati muusa wogginne ushsha woggi eretizi dizayssakko. Ha muussa woggatappe asati issippe shiiqidi tukkeza uyishinne asho mala dizayssa sahanezan woththidi issi maccararnne nam7u addera gididi issippe mishshe de7etees.

issi naa dizayssazi be kushezan qasse gaaya maliza miisheza oykkidi be woganne be seera bessishe dees izas qoodhezan qasse qashettiday aaze gizayssa gidikko daro gozidati qodhezan izas yuyid dees izikka mayo mayonita be bollaza bessishe de'izayssi qoncekko

daro addeti issippe shiiqidi eqqidi ha beyishe de7ettes haddeta sinthen qasse saaneza giddon shaashshay beettes he shaashsha achchen qasse becey biittazan uttadus asatikka ubbay dunguza may7di xambazozakka kushen oykkiday ka ijeta giddon bettishe deees

macati issife shiiqi uttidi yeakan oykkidaytikka gididi gita mae woykko bizhama getettizayssaze maydi issipe de7ettes ha macatikka aasi ooththishe deizo gizayssa gidikko dumma dumma katha qomoti deettes he katha qommota shammisho izeti deida issi beettees

Issi wolqama woray bettishe deees ha wolqama worasan qasse badhi de getettiza mithaze ha baggara deishin gede baggara dumra dumma ochchata woykko hara mithatikka gidin ubbaykka giti ekkiza woray issife celil idibettishe deees.

Daro asati issi bessezan kathata shiishidi iza qasse mitha ayfeta issi nayakka bolla kessashinne saaneza giddon iza woththidayssi bettishe dees ha baggara qasse yarkanezakka qanxidayssikka gita harkane uttidayssi dishin izi tikka issi so giddon issife uttidi haasayishinne zooretishe deettes.

issi keeththe lo7izara beettashe dawus he keeththe bolla qasse gammo woga maliza iza bolla keshaykka keshetides ha keeththayka maata woykko xinqa geetettiza miishezan kamettada deyawus izippe gedey guye baggarakka gita uuthatikka beettishe de7eettes

Daro gaammo aawati issipeqqidi deettes ha gaammo aawatinne macati gididi dunguzaza qoofezanne may7oza maydi koshshezan qasse maataza bucci oykkida azas oykki do gizayssa gidikko gaammo wogaza asati oyeettiza wodey maatada iginthanasko.

Issi adde dizayssazi ha be'ishe dees ha addeza bollaka boththara xaafetida xuufezi dees hessika ay gize gizayssa gidiko yitebikun garsera qasse gashera merejawun yizen inmetalen gizayssi dees hessa gussayka naagite qasse nuni qofaza ekkidi yanddose gizayssika de'es.

Hayssi qassi wancca geetheththizayssakoo; ha wanccay asathi issoy issuwaara aykko miishshatha ooseththidi nam7u asathi issippe wodaaddareththidi issoy issuwa xoonizo wozenne issay issuwaappe dariza wode geeddariza bessazas imeththizayssa woykko dariza izas woyto gidi imeththiza miishshakoo.

Issi dhumiza bessazani issi assa malasiza assi eqidi bee kompietereza beyishe dizayisi qonichekko izika ta xellida wodde omarissi maliza wodeko gedde bagani duma duma mashinetine soo giddo mishati betishe desiko

Issi karetha miishe dees ha karetha miishezi qasshe oyddu miekko he oyddu miyeza giddon qasse adukki ekkiza booththa miishey iza sunthaykka ereto nayssi xaaxeti xaaxettidi deezayssi beettees ha xaaxxetide izayssaza giddon qasse karethazakka izi xaaxxettiza wode be giddon iza aaththidayssikka beettishe dees.

Xufey bollara addis geetettiza xuufey beettees hessa guussayka ooratha guussakko gathsera qasse boothara xaafettidayssazi indayti waalech gizayssi deees hessi qasse waana fe'di dugizayssakko izappe qasse oysha malataykka gede baggara debettishe dees.

Booththara deiza edzdzo maliza miishay cilila ossaza cilila oddumey deiza miishaza bolla dees hessafe gathshera qasse cilileza bolla booththara xaafettida xuufezi ay gize gizayssa gidikko wii chati gees hessa gurssayka nuni issoy issaara xaafetos woykko haasayetos kees.

daro macati issife shiqidi keyidi ha miicishenne keehi ufayishe deezayssa bessees ha macati kushen qasse tophiya bayndidazanne bilxegina doorete giidi kushizan gistemal mala malata oykkidayssa bessishe dees izetappe gedo guye baggara qasse dumma dumma mithatinne kodonte pooleti ekkidayssa bessees.

issi adde dizayssi ha miicishe dees ba achaza booththazaka ha bessidi iza bolla qasse dumma dumma booththaza xaafettida xoofetikka beettishe de7ettes ha xoofetikka oonappe shiqido gizayssa gidikko emmif ie nnife efssp optipaap yoosettida qaalatakko

Issi haadde dizayssazi be achchiza do'di ha ha eqqidi haasayishe deees he addezas qasse ha baggara asata asa kushe oykkidi maykeza izas bessishe dees haaddezi haasayizo qaalazi dhoqu gidi hara asataskaseetettana mala he maykezi maaddizayssakko.

issi ayya misileza bolla beettizayssi aazay gizayssa gidikko tophiya merca woykko doorettiza wode tophiya merca ministir geetetti erettawus izi izi achchenka daro xuufeti bollarakka xaafettidayssi beettishe dizayssi qonceko

Issi addezi be kushezan wataqaata maliza meeshaza oykkidi kushezakka baqqizayssa malidi pude baggata qasse achcheza doyidi meecishe deees iza bolla qasse buuthara xaafettida xaafatikka gaththara bettishe de izayssi qonca gididi deees.

Darro biratta mishatine issipe oyiketi uttidda shipoti deyetesi, ha biratta mishati iyape nuss korinite immana malanne duma duma mishati madizayisako cuwa maliza mishazi ha baggara woyi botha gididi izape pentidi keyishe desi.

Nam''u malayi de'iza mishshati issino malid eqqi detees.hesattikka cilili'onne zoo maliza mishshati issippe dizayissa beettees.izetappe garissera xaafettida xuufezzi amaraththoraza qase Ethiopia riqiqe hayile gidi besishshe dees.

gede baggaranne ha baggara asati cugan cugane uttidi issipe beyettishe deettes haasata giddoppe qasse gede baggara nam7u asati uttidi xaafishenne waraqataza xarapheza bolla woththidi iza be ishe deizayssi beettes ha baggara issi addezikka be kusheza gede issinozas bessishe deees.

issi addezi be qoodhezan karetha miishe aaththidayssazi kushezara qasse ha mala tishe deees haddezaska sinthe baggara bude huphezi bo7ati dibishekka dizayssi qonce gididibeettes haddezikka keehi orde gididi izappe guhe baggarakka duma dumma biratati eqqidayssi bettishe deees

issi aadde dizayssazi eqqidi asas be qofaza immishenne shasata oysho zarsishe dees haaddezikka eqqidi be kushe zaara gedizeta tamasishe deezayssi qoncekko izappe gede guye baggara dumma dumma biratatanne hara miishatikka dizayssi keehi beettees

daro kawo oosanchay malizayti shiiqidi eqqidayssa bessishe deees izetappe darotikka sintera eqqidayti be kushesa idimmidi de7ettes ubbata giddoppeka issineti issineti aadhdhidi huphezikka bo7ottidayssa gididi ayfeza bollaka mana xila gitettizaysiza wothizayti bettishe deeettes

issi addezi uttiduye ha beishe deees ha addezikka aazi woththe gizayssa gidikko waraqataza bolla xaafishe deees he waraqatazikka qasse dunguzaza xarapheza bolla woththidayssikka beettishin izappe gede baggara dumma dumma lo7iza miishatikka kaaphetti deettes

daro yarkaneti kontaleza bolla eqqidayssi beettishe dees ha yarkaneta garthan qasse kontaleza giddon dumma dumma kathati kumidi deizayssa bessees gede baggan qasse macati ubbaykka shiiqi uttidi be huphezakka gulantidi boothara deizayssa beessishe dees

Heedzdzu asati issippe dishe issi beettees ha heedzdzu asatappe ha baggara qasse issi neya ziqqi gada dishin issi naazi qasse gede be korojoza be ganna bolla woykka be zokko bolla ba idi hamettishe dees issi neya qasse sekin wula bolla eqadaha be ashi de'awus

daro kawo oosanchata addetikka macati gididi iisife shi gidi uttidayssa bessishe dees ha kawo oosanchati siiqotethazanne gubay geetettizayssaza bessishe ubbaykka haasayettiza miishaza ezigishe deettes issata sinthen edzdzo xalaphezi dees he xalapheza bollakka pampay uttidayssa bessees

Daro zo'o xuferane karetha xufera xafetida bota woraqaza dizaysi betishe dees he xufezape qase gede bagara issi adetine daro mac'ati ha be'ishe dizaysi betes gido atin mac'atape guye bagara pude mitay betishe dees.

daro asati issi denbazan issife keeri dizayssa bessishe deees haasata lanqara qasse heedzdzu kaametikka dizayssi qoncekko gede baggara aaho katamazan lo7iza maatatikka cilil7idinne mithatikka iza achchara ogezachchin uttidi de izayssi beettishe deees

heedzdzu asa dizayti miisheta woykko dumma dumma mashineta gede efishe deeettes azi ooththishe dizo gizayssa gidikko haaththezan yeggish deettes aza sigizayssa gidikko haaththezappe ha dumma dumma miisheta duuqidi haaththeza kessana giidi haaththezan mashineza yeggishe deeettes

daro woykko cora zo'o mayda asati issife shig uttidi ha be'ishe deettes ha izata giddon qasse issineti be kushe bollakka duuna woththidayti be duunaza bolla kushe wothidayti be kusheza idimmidaytikka gidin ubbay ha xeellishe de'ettes

Issi wolqama indiya eqqada de'awus ha indiyaka keehi modhonne keehi ordi ekkizaroko izakka bollazara qasse hara mayo dalga mayoza mayada be kushera qasse saleda maliza miisheza bolla waraqataza bolla xaafetida xuufezaka haa malaatashe de'awus.

Issi wolqama keethayi woyko wolqama shuchappe gimbeti utida keethay gede bagara Des, ha bagara qase iza garsaraka gashiya beetishn izeta achanka qase dumma dumma cilil'i ekiza matatinne koronte poleti, buro dicishe diza mithatika de'izaysi betesi.

issi ginbey buro usettishi deezayssa bessies ha ginbeza bolla qasse dumma dumma mitha tara izeti torgidi he ginbeza bolla deezayssi bettishin ha denbazan qasse daro mithati issi bolla kumetetti deyssayn he mithaza achchin qasse asatikka shiqiri deezayssa bissishi dees

kawo osanchati issife shiiqi uttidi ha garamettishinne sii giidi ha beyishe deeettes ha kawo osanchati macatinne attumati issi bolla uttida isata sinthezan qasse edzdzo xarapezi deishin xarapeza bolla waraqataynne pampaay uttidayssabe sishe deees

Issi addezi mayke geetettizayssaza oykkidi garsela dunguza mayoza maydi gede haasayish dehees izas ka ayfeza bolla qasse manathele geetettizayssazikka deishin he addezappe qasse guhe baggada gede biratada kishettida kishetikka beettishi dehettes.

daro asati issife shiqidi eqqidayssa bessishe dees ha asatikka kawo oosanchatakko izata giddon issi addezi be kushezaa dhoqu istidi qansezikka izas gita gididadezi be kushezara ha hara asata bessishe dees gido attin haasata giddon dugeha dere asata ayssisa xilawon geetettizayssazikka beettees

oyddu asati issife gididi duge wodhdhishe deettees ha oyddu asata giddon qasse issinozi ammano aawakko hessika waanida ammano awa gizayssa gidikko musilime geetettizayssaza ammano aawakko izikka be hu'eza bollara karethara xaaxettidi deezayssi beetees

nam7u asati ha eqqidi be ishe deettes ha namu asatikka kawo oosanchatakko izetappe issin addezi qasse be kushe idimmidi woykko qanxhezizas gita gididayssazikka ha be ishe dees izetappe gede guye baggarakka asasoyka beettizayssi qonceko

Issi wolqama ginbey dees haginbezi daro kessasoynne gelosoy deizayssi izas beetto naagekkokka daro wulatikka masoteti bollarakka gidin gathera gidin oosettidayssi beettes haginbezappeka gede baggara dumma dumma mithati deizayssi qoncekko.

Karetharanne zo'ora xafetida xufet betishe de'es, bolla bagara karethara xafetidaya ay gize gizaysa gidikon yw arbaminch ateqalay hospital ges. Hesa gusayka 40 pulto Gita hospital ges.

Macaya utada hu'e dadizays mirnda getetiza ushaza pompara imashe dawus iz kusheppe ekishe karetha mayo kumetha mayo mayd beyishe Des , gede bagaraka hara hara asat he ha hasa'ashe dizays betes.

Asat issippe shiqid eqidaysa besishe de'es, izetika azi oothizo gizaysa gidikon be muusa woganne usha woga besishe de'etes, ha musata giddoppe issinoz uketha getetes, he ukethazika asay iza bathana gishenne shagana gishe dizysa beses.

Daro asati issippe de'izayssa bessishe de'es; ha asatikka gede simiidi maccati, inddeti, addetikka dizayssa gidishin he izeta giddopekka issi issi maccati be qoodhezan be korojoza yegidi gede be'etees; he gede gidon qasse gita wolqama miththaza garssen asa keethaykka beetishe de'es.

Daro asati issipe shiqi utidi ha be'ishe de'etes azape shagoti de'in qase shagoti eqidi de'etes izetappe gede guye bagaraka nam'u soho kethay woyko qorqoro gimbe betishe de'es he gimbezapekka guye bagara mithati de'etes.

Issi adezi gidon eqidayssa besishe lanqqera qas asati uubahykka oyddeza bolla utidi gede be'ishe de'etes adezikka izetas qopaza imishe izetikka iza qopaza utidi ubbaykka ba sinthezan woraqatanne pompara wothidi si'ishshe de'etes.

Issi akime dizara miccashe deyawus akime dizara baa hayithazan maske gizara athada bothha mayoka mayada gede hariganicha nayi harigizayisa beyashe dawus he ayikka gutha naa ki'on idimadda na'azika isikishe dizayisi betes

kawo oosanchati booththa maydati ha baggara uttidiideetti heedzdzati gede baggara qasse harati ubbaykka ekkidi ha be ishe dizayssi qoncekko xaraphezi deees xarapheza bolla qasse booththa woraqatetanne dumma dumma mashinati deizayssi beettishe deees

issi maca micashe deeza izi misilizi beettes he maca issi qasse duunaza woykko qoodhezappe issi akimiza kushshezi ha caddishenne izo akamishe dees izappe qasse pude bolla baggatakka boththata xaafettida xaafe xuufetikka bettishe dizayssi qoncekko

Issi addezi bettes haddezi qasse be qodhezan dunguzaza wothidi botharanne zo'ora walaketiza dunguzaza wothidi be komputer geetettizayssazakka ha eqidi be ishi deees izappeka gide pude baggaza dumma dumma xuufetikka bettishi deezayssi qoncekko.

Macatinne nam'u issi addezi issife gididi eqqidayssabettishi dees ha macata giddon issineya mask geetettizayssazan be baaxazas woththa gooza wothada nam'u kushshezan qasse waraqataza oykkada ha be ashe deyawus

daro miishati beettishe deettes ha mishatikka qasse aaze gizayssa gidikko komputereti dumma dumma deexonin iza bolla mixanas maaddiza miishatinne hara mashinati so giddo miishatikka gidin ubbay issipfe deezayssi qonce gididi beettees

issi ade dizayssi ha baggara gede indeyssi miishaza woykko mayoza issi bolla hidi gede imishe dees ha indeykka awan daazu gizayssa gidikko hospitaale giddon hargancha woykko hargashe deyawus izokka ha baggara moobaalezan omisile densishe deizayssi koncekko

Gede baggara addetinne macati gididi uttidi deeettes ha macati bee nayta woykko be guutha nayta keyozan udummidi uttidayssa ha baggara qasse issi naazi be kusheza idimmidi uttidi gede izata be ishe dees he adde uttidaytappe issi nozi be hupheza bolla qoofe woththidi afalaza maydi dees.

Namu asati issife dizayssa bessishe dees ha namu asata gididoppe issi nezi saketi di woykko buubeza izi asi caddin woy shuchchatikka bu'in hupheza bolla qashesidi woykko booththa shmiishera wosisidi ha ichidi be ishe deees.

kawo oosanchati issipe giididi booththa maydayti ha eqqidi be ishe deettes izataska faydozi aapune gizayssa gidikko ta taybiza wode usuppunatakko ha usuppunatikka ubbaykka booththa may7o mayda izatappe giddon eqqiday ishi addezi qasse huphazi izas bo7ati bishe deizayssi beettees

Issi masatawoka malatiza mishati iza bolla assati beyidine duma duma qomoti izappe shishanasi dandayidayisi hara oratha mishati deyishini iza bolla beyidine mobaleza ekidi assasi dawalidi gagana mishati hedzu sora detesi

Issi ade dizaysazi eqidi ha beyishe des ha adezape hen guye bagara qase dumma dumma kesha maliza mishatikka biratara issi bolla qasheziza betes ha adezika kehi dalgi ekiza gididi si'i gidi ha be'ishe des

Daro kawo oosanchati issippe ha eqqidi be7ishe deetes. Ha kawo oosanchatappe pude baggara issi addezi harabe moobalezan misile denthishe de7etes .Ha kawo oosanchata giddon issi addezi dugeha dere ayssiza xilahune geetettizaysazakko.

Daro mishati issi bolla canetidi de'izaysati qonceko ha mishatappe garisara hathe nuni izara duqana madiza mishati salo mala woykon salo medho be bolla oykidayti detes izetika jarikane geteti eretetes kameza bolla xafeti dizaytika caneti de'etes

Issi kaamezi gede baggara asatara de'zayssi beettes haasati iza bolla keedi gede caaneti bishin ha baggara qasse dozerezikka pude dhoqqu giidi he kaameza bollaraka bees sinthe baggara gede aaththishe de'es ha kamezikka nuus oge batanasinne dumma dumma bessatalo aaththanas maadizayssakko.

aaho mithati gede lanqeza baggara daridi bettizayssi dees he mithata giddon qasse pooleti woykko koronteti aizara nuus eexana mala maaddiza miisha booththay deettes gidottin ha baggan qasse dumma dumma doyzooretinne kaameti biittazan woykko uttidayssi beettes

issi aaho denbazan shuchchappe oosettida ogezi deees ha ogezikka keehi lo'izayssanne shuchchati iza giddon aadhdhidi aadhdhidi beettizayssakko. Gede haaho baggan asatikka izan eqqidi dizayssa bessishin ha ogeza lanqerakka dumma dumma meliza maatatinne mithati bettishe de7ettees

Issi denbbay beeththees; ha denbbazappe dembbaza dzumma dzumma shuchcharanne ginbeththi ooseththida lo7eza bessay beeththees; he bessezappe qassi gede baggara maathathi diccizayssinne he maathathi woykko xinqqa getheththi ereththizayssi melishe de7izayssa bessees.

Miththathi qanxeththidi biiththan yegeththidayssa bessishe de7ees; ha miththatha giddon asathikka eqqidayssa bessishin asathappe gede guye baggara eqon dumma dumma miththathikka daridi beeththidayssi qonccekko; asathi miththatha bollakka issi adde aadhdhidi eqqidayssi beeththees.

Nam'u asati ha beyishe deettes haasatikka tammanne nam'untho kifile tamadiza asatakko aazi giido gizayssa gidikko nam'u maxaafaza weykkidi kaasera wuletena kifil sooshal kifil giidi awuletena yooda gidi atammanne nam'antho kifileppe woykko soshal gidete eretiza saynsezappe nam'antho keezaytakko.

issi wolqama ginbey beettishi dees ha ginbeza pude bolla baggara qasse xeero baggara nam7u masettida miishey beettes izappe qasse gelozikka kesesoora wulazikka beettishin ha baggara qasse yafaran oosettida dumma dumma ogeza lanqen de iza masara shuchchati beettishi deettes

daro oosanchati issife gididi deeettes ha oosanchatikka booththa miishiza duge goochchishenne bollappe duge wothishe deettes gido attin ha baggara issi wotaderezi izaska kushezi keehi odde gididayssazi ola miishazakkabayidi ekqidi haan be ishe deees

Issi adde dizayssazi eqqidi gede be ishe dees he addedas qoodhezanka dunguzayde ishin gede bagganka uttida eqqidayta giddon issi yaddezi dunguza maydi qoofeza kawupheza bolla woththidi sekaytikka gidin ha be ishe deettes ubbaykka xarapheza bolla waaqateza woththidi izo be ishe deettes

Asati issi bessazan shiiqidi biittaza giddoppe ha shuchcha kessi shede ettes he shuchchaza kafude kessidi issi mithaza torgetida mithaza bolla kessidi iza caa7i shede ettes gede baggaakath asati akafara gidinka kushera gidi ubbaykka uttidinne eqqidi ooththi shenizayssi beettishe dees.

Nam'u macati issipe gididi eqqidi be mobayleza beizayssikka gidin ha beizayssikka gidin issipe deettes ha macati aaze woththizo gidayssa gidikko lo'iza soozan woykko lo'iza keeththaza giddon iseti qasse sooza giddon xalapheza bollaka dunguzakka qachedi woykko qaaphidi woththidayssi bettishe deees

oyddu asati ha eqqidi be ishe de7ettes ha oyddo asatappe gede guye baggara diza qasse dumma dumma mashinati biratati deezayssi dees he birataza qasse kaame dizayssasi caani gede fishe deezayssi qoncekko hasati oyddatikka adde ta gididi ubbaykka ha xeellishe de7ettes

daro biratati issi miisha woykko issi denbazan eqqidi deezayssi beettees ha biratati issoy issoara oyketidi daro be giddon xam7u malizayssa eqidi deezayssi beettees izata giddon pude qasse heedzdzo miyey deiza poole malizayssasika gitatidi eqqidayssi beettishe dees

Daro asati uttidi ha beishe deettes izetikka issi oydeza bolla uttidi asati izas yootettiza qofazanne ezigishinne si7i giidi siyishe deettes ise ta giddon qasse issi maca deishin he maca achera deeza addeza kushsheza bollaka dumma dumma karethhara xaafettida mishe beettishe deees.

issi ginben oosettida biittay woykko ogey dees ha ginben oosettida ogezappe gere baggara qasse dumma dumma izan asati gelidinne keezi geliza gibbe geetettizayssas woykko biro geetettiza tamare keeththa malizayssa dees ye tamare keeththaza giddon qasse mithayka beettishe deeys

macatinne addeti gididi issippe kushezan izi aza miishe qanxegathi oyikidi tooce medhoza oykkidayssi beettishe de7es ha baggara qasse issi adezikka hoxe miishaza oykkidi be qanxera gita gididayssazikka beettees

Issi pude becce maliza dhoqa ginbettida ginbezi beettishe dees ha ginbezikka awan beettize gizayssa gidikko nu dere gaammo goofa oyddu tammu poltoza giddon gaammo adde baabay woykko gammo yuusho geetetti cayssettizayssazakko

Issi adde dizayssi gede hamettishi deees haddeza sinthen qasse koronte pooletikka eqqiday sideyshin bolla qasse keeththezi bolla dumma dumma xuufeti xaafettishin he keeththeekka du7etta da dawus izis kase badanda getettizayssiza bolla dumma dumma shurabetikka miceti diizayssa bessishi deees.

Issi kafoy ha baggara piradheshe dawus. He kafoy lanqera qasse asata maatay bonchettana malanne asata deeththay ooni oonappe ziqqay deenna oonappeka dhoqay deenna gidi yootishe deeza mithaykka nam7usora gina gididi deezayssi kilo geeteti eritizayssi beetees.

Kawo oosanchadi ussippe shiiqidi deettes ha kawo oosanchatikka daannata geetetti eretetes izitikka faydun aapuna gizayssa gidikko laapunatakko ha laapunatappe issi naya maca gidishin sekayti addetakko iyeta sinthen xaraphezay dees hexarapheza bolla qasse duma dumma waraqatate deishe izakka izeti beishe de'ettes.

daro asati issipe shiqi uttidi gede be ishe deettes izetikka aazi ooththo gizayssa gidikko oyddu kawo oosanchati gede baggara ha uttidi izeta tamarsishenne izeta oychishe deettes izetikka qasse ha baggara gede uttidi izeti yootizayssaza esgishe dizayssi qonceko

issi yoddey kawo oosancha deezayssazi issi biirozan gel uttidi bae bo'attizayssaza ha bessishe dees iza sunthazikka asaza woykko mulu yaame zila geetetti xeesettes haddezikka asa nayta maatay bonchettana mala ooththiza pirde keeththan uttiza addezakko.

Daro asati be heraza keehidi pitishenne lo'ethishe deetes. Ubbayka aazara pitizoo giikon ba kushezan peyxaza oykidi izara pittetes. Izeti pitizay anqashati nu bolla payatetha bolla duma duma hargetanne hara meto ehonta mala geeshishe deetes.

Issi kaamee de7ees;ha kaametzikka ha sinththa baggaara nam7u malizayssa gididi sinthe baggaarakka issi booththa miishshi be bolla woththi des;izapppe gede baggara hara kaamethikka ogezan uthidayssi de7ishin a ogeza lanqqen qassi githa miththathikka cilil7idi beeththeeththes.

Daro asati ba heerezappe deid dumma dumma aniqashshata canidi detees aza bola canizo gizayisa gidikko namu kameta ehid esidi eza giddoni canishshe detees gusakko

Daro asati issippe shiiqid ogeza pitishenne be heraza nagishe detes, ubbayka peyxaza kesi ekid gulanteka be hu'eza bolla wothidaytka ubbay bena itapenne harigeppe nagizays qoncekko.

daro gita anqashati issi bolla shiishshidi asati peecazara pittishe deettes ha anqashati izeta bolla hara metonne paayatetha bolla hargeta ehonta mala sintsetidi bena naagishenne bena ashshishe deettes izetappeka gede baggara daro mithati beettishe dizayssi qoncekko

asati be heereza ke'idi ubbaykka geeshishenne ishalisishe deettes aazi ooththizo gidayssa gidikko issi haaththe ogey dees he haaththe ogen qasse dumma dumma anqashati qoletin he anqashata haaththeza pe pude hessa be kessiza mithazara woykko akafazara pude kaachchidi kessishe de'ettes

issi adde dizayssi shiiqidi dees aazi uttishe de7eze gizayssa gidikko dumma dumma anqasha qommota caane heydi qachidi wooththidi iza bolla uttishe de7eettes leemisoosa anqashatappe tane beettishin saane ta anqashati he dumma dumma madabara ta anqashatinne beettizayssi qonceko

Issi zo'o kaamezi ha deishe dees ha zo'o kaamezikka keehi cimmidayssakko sintherakka iza bollarakka izi tama dhayssana dandayizayssakko giidi xaafeti deeizay si deishin izikka dumma dumma anqashataka caani eishi deees.

Daro asati aaze ooththi shode zo gizayssa gidikko be heeraza pittishenne lo7athishe deettes ha anqashati izata heerappe pitetonnanne kehi lo7on aggizayssa gidikko izata bolla hara paayatetha meto ehana dandayiza gish ubbaykka feixazara keedi lo7athishe de7eettes.

gede baggara asa malizayssi gido attin ase gidontaagikkokka asa bessana mala gidi issi macay uttidi mazgabizayssa malidi qasse issinezi mazagabettidayssa gididi uttidi issippe deettes ha baggara qasse asa malizayssakka gididi hessadan asa kushe maliza miishekka issineza bolla gede be ashara geetettizayssaza woththishe de'ess

issi dhumma maliza bessazan asati issife shiiqidi deettes guye baggara issi macaya be hupheza bolla qoofeza kawothada gede qasse telefishin agiza giddon issi gullanta dawuttidan indeyokka ubbaykka gede be ishe de7eettes hasatikka aazas shiiqido gizayssa gidikkoka eretona gizayssa gidikko ubbay issifetethan deizayssa bessees

issi naazaya misiley ha beishe dizayssi iza lanqen qasse dumma dumma iza yootiza miishati deettes hessika as yootize izi yelettida bessa izi yelettida laytha iasaapun laytha giditizayssa gidin iza yootishe de'es

nam'u asati issippe eqqidi woyokk uttidi lo'o bessezan deettes ha izet sinithazn sinthezan kehi ufaysiza bessaynne lo'iza ciishshati xalapheza bolla deettis ha asatappe issi addezi qasse tophiya kawo xaqalay ministire abi ahmede geetetti xeyssetees

Issi macaya eqqada kushshezan issi mashineza oykkada si7i gaara eqqada biyashe deos ha macayppeka gede baggara qasse fay7ida giza xuufezi xaafettida issi maca misileyakka beettes ha maca misileykka qasse oroomo zangara geetettizayssi erettidayssakko.

issi boochchara xaafettida xuufezi bolla baggara dees garsera qasse hara medhorakka xaafettiday days hessika fayda leytoppha giza xuufezakko hessafe iza sinthera qasse malalu malatay beettishe dees hayssika fayda guussi oonateth bessizaa miishe guussa

Booththara xaafettida xuufezi bolla baggara debettees ha xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko silefayda misgeba sifa yaale ma birara gees hessa gussayka payda geetettizayssaz itophiya giddon beettizayssaza iza mazgaba woykka iza suntha xaafay daro izas nun immiza qonceya qofati de7ettes giidi iza diy yootishe dees.

Issi macca dizara guulantada kehi lo'ashenne be huphpheza gozettada ha be'ashe de'awusu izippe gede guyye baggera dumma dumma cishshatine hara miththatika cililidika zoidikka boththa pudhoraka pudhishe deizayti bettishe de'ettes.

Issi Adey dizaysaz kushen mayikeza oykid izara ha ufa'idinne be acheza Keehi micishenne besishe de'es, ha adezika bootha mayo mayidaysako, izappe gede guye bagara qase gimbeza bolla cilil'on tiyetida mishatika de'etes.

nam7u asati gede simmidi be kushesa dhuqu istidi gede sekkan eqqidaytas bessishe deettes seka eqqidayti qasse pude deeththaza bollara ke7i bishenne iza bolla ke7ana giidi qoppishe deettes izitappe bolla baggarakka orphilezi paallidi bishe dizayssi beettes

daro asati issi denbazan uttidi deezayssa bessishshe de'ees izeta sinththan qasse ke'hi lo'iza miishshaynne izatia ufaysiza miishshay bessay bettees ha assatikka kawo oosanchata gididi ubbaykka be kushsheza issoy issara idimmidi ha be'ishshenne ezigishshe de'ettees

Daro kawo oosanchchati shiiqi uttidi haasa'ishe deettes. Izeta giddon qasse ossi naya inddo woy aayokko. He aayey achcrara qassekka tophphiya kawo geetettiza dokiter Abiy geetettizayssazikka gede baggara uttidayssazi qoncceko.

Daro asati issife shiqidi uttidayssa bessi she deees hasatikka izatas yototiza miishaza ha esgishshenne ubba issi bolla shiqiittidi deezayssi bettes izatappe gede guye baggarakka dunguzazi qaaphetidi deezayssi qonceko.

Ichaachu asati issipe gididi yishe dizayssa bessees haichaachchu asatappe gede guye baggara qasse heedzdzu kametikka eqqidayssi qonceko ha asatappe issinaya maca gidishin gede bagganka dumma dumma tophea bandelaz eqqidayssinne mithati issife dizayssa bessishe deees

issi adde dizayssazi ba ayfeza bessenna gaasoyka ayfeza bolla manaxiri oykko karetha manaxirezi de'in iza sinthen qasse izi izara haasayiza maykezi dees he maykezikka qasse iza kosheya dhoqu istana mala maaddizayssakko gede guye baggaraka daro asati sifeshiqi dezayssa bessishe de'ees

kawo oosanchati issipe ha haamettisheynne yishe deettes guye baggara issi wotta derisi be qodhezan qasse tophiya bandirazakka qachidi dees gede baggaraka daro bandirati issipe eqqidi kaaqettidayssi beettishin hara wottaderetikka ubbay eqqidi xeellizayssi qonceko

issife asati shiiqidi eqqidayssi beettees haasata giddon issi addezi ba kushezara gede issi addeza oykkidi woykko izas yootishe dees issoozi qasse ha beedi iza siyishe bey hupheza bo7attizayssikkabeettees

Daro asati issipe eqqidayssa bessishe dees haasata giddoppe issi addezi be kusheza dhoqu histidi gede issinozas yootishe dees izatappeka gede baggara yssi maca be ithikezakka keehi duge aduqisididadettidarakka be ashe deawus.

nam7u asati beettizayssi qoncekko ha nam7u asatappeissinaya maca gidishin issinaz qasse addezakko he addezi ayfeza bolla mana xileza woththidi maca akafe issikarakka he gita gididara miicashe dawus isata bollaka booththara xaafettida xuufey garsara beettishe deees

Issi adde dizayssi ha haasayishe de7ees; izikka iza sinththan xaraphezay woykko xalapheza bolla dumma dumma mayke qommothi izi haasayiza miishaza dhoqu oothizayassi deeththes; izethappe addezappe gede guye baggara qasse booththara xaafeththira xuufethinne dumma dumma medhoy de7iza miishathikka yafadan de7izayssi beeththes.

ichachu asati issipe shiqidi eqqidayssa bessishe deees ha ichaachu asatappe heedzdzati macata gidishin qasse heedzdzati woykko nam7ati addetakko issi macatanne issi addezara be kushezan aydiza woykko nashonale aydiketettizayssasa oykkidi iza be ishe deeettes

Issi kawo oosancha poolise woykko daanna geetettizayssazikka ayso keeththan uttidi habbe ishe dees iziska aasi woththe gizayssa gidikko xalapheza bolla waraqataza woththidi biidezan xaabishe dees haddezaska qasse telaza bolla topheya bandezeti nam7u sorakka deezayssi qoncekko.

hoyddu asati issife eqqidayssi beettishe dees ha wuddu asatappe nam7ati daannata geetettishi nam7ati qasse ammano aawatakko he ammano aawatappe issinozi qese qeese geetetti eeyssetteys ha qeesezi nuni iita oththiza wode nu iittaza qasse nuna xoossa gassada gididi nu iitaza dhayssizayssakko

Issi daanna woykko oge kameti bishin izeta be naagana dandayizayssa hessa guussaykka kameta asati kameti asa daro asa caanidi beyppe bolla gidida asata caanidi asata shempe bolla metoyhonna mala ogen eqqidi hessa naagiza tirafeke geetettizadizi be kushshiza dhoqu isti didentsid gede be ishi deees.

Issi bessan asati issi pe shi qidi deezayssi beettishe dees haasatikka pfaydon uddu puna gidishin ha uddu funatikka qasse ononte gizayssa gidikko kawo oosanchatakko izetikka dumma denbazan uttidi woykko wottader geetettidayti be kushe ola misheza wekkidi uttizaytinne eqqidayti gididi ha beyishe de'ettes.

Daro wottadereti issi dembazan shiqidi deettes ha wottadereta giddonka macay deeshin he macatappeka wotta deretappe ha baggara qasse mela asatikka eqqidize ta beishe deettes ubbaykka wottadereti buhbeza bolla qoofeza woykko zo'o qoofeza wothida issi beettees.

Gede baggara aafo asati issife deezayssa bessishe dees he aafo asatappe ha baggara qasse dumma dumma oyddeti issi bolla deezayssi beettes ha odetikka lastika ode geetetti erettees asati uttidaytikka oydeze haan dishin gede baggan biittanko.

issi adde dizayssazi uttidi be kusheza eqqidi be kushe dimmidi ha be ishe dees haddezikka polise woykko daanna geetetti erettizayssazakko izappe gede guye baggarakka hara asati besoza achchazin eqqidi gashetikka gitatikka de izayssi qoncekko

Issi adde dizaysazi be sinthan xaraphe essidi ha haasa7ishe dees ha addezasika hu7eza bolla issi ithikey bawa woyko izi bo7a geetetees ha adezika tophiya gidddon tamaare keetha aysizasazako.

Dara asati shiiqi uttidi ha beyishe dizaysa bessishe dees. Ha asatika qasse ubbayka issi mala mayo mayida. Giddon eqqida addezi qasse be haythen mobale wothidaysa besishe dees. Guye baggaraka hara asati dizaysi qonceko.

Daro asti issipe Eqidi Shiqidi beyishe De'etes izeta Gidon issi adezi izeta Gidon Botha kontalera Qasheti kumidi De'etes Mishay Gede bessishe de'es Gede Guye bagaraka Gita kamezi Ha yishe de'izaysako Qoncceko

Ubba asayi issippe shiqqi eqqidayisa besses.ha asata giddonni issi danayikka dizayissa besses.ha danazeppe ha bagara issi adezi be huphpheza bolla qofe woththides.ubba eqqidi dishin issinoze uttidi des.issinozzi qasi idimidda qasi guye xeellishshe de'ees

daro asati issippe shiiqeeqqidi ha beeshe dizayssa bessees ha izata sinthan qasse cilil ura dafettida miishoy dees isi nam7u asatikka qaseso he maqase getettizayssazara oykkidi iza qanxishe deezayssi qonceko guye baggara dumma dumma aawati xambarozakka dumma dumma dunguza zamaydi dizayssa bessishe dees

daro asati hi issippe shiiqidi ha eqqidayssa bessishe deees ha daro asatikka kawo osanchatakko izetappe gede guye baggara mithatinne bollara qasse koronte shupotikka gede bizayssa bessishe deees izetappe gede baggara kasse gaammo addebabe geetettizayssazikka eqqidi dizayssi koncekko

daro kawo oosanchati uttidi betoza qaxidi waraqatazakka kushizan oykkidi ha beyisho de7ettes hasatikka shiiqotethanne issifetethan hibeyidi aazi izatas ooththi izati siishi dizaakko gidin ubbaykka isigishenne ha siishi dizayssi qoncekko

Nam'u addeti issife shiqide kidayssa bessishe deees ha nam'u addetappe qasse gede baggarakka ogezara hara asatikka ha yishe deettes maataykka ogezachchen dolidays qonce gidishin buro keexettishi deiza mithara keexxettida keeththazi buro gede deiza issibeette.

Issi wolqama adde woykko keehi ordaddezi ha beyishe dees ha woddadez huphezikka keehi luucu gididayssanne izas baaxa bolla woykko buucheti puulu mishe deezayssakko ha addezi tophiyappe kare dere ooso woykko oosanchakko.

asati issi oydeza bolla issife shiqi uttidi deettes haasata giddoppe issi addezibe kusheza idimmidayssikka qoncekko ha asatikka ubbaykka ho oosancha malizayta gidishin ubbaykka izatas yootettiza yo7ozanne izatas yootettiza qofaza si7i giidi siishe deettes

Asate issi dubbu shamalizayssan shiiqi uttidi ha ubbaykka macarade tara gididi deettes izeta sinthezan qasse haaththera pompay uttiles izeta giddon qasse nam'u aawati be hupheza bolla dungusa qofiza woththidi xambar oykkidi booththa afela mayti giddon uttideettes.

oyddu asati uttidayssinne eqqidayssi giidi ha be ishe deettes ha oyddo asatappe nam7ati addeta gidishin uttidayti qasse macatakko ha addetappe issi addeziibe hupheza bo7ati ekkizayssa gidishin issi adde qasse uttohssatappe macay be qoodhezanka yoone dafoza aaththadus

Issi macca dizara jabaanaza kushshen oyikkada siinne gettetizaysan qoolashshe deawus ha siinne tuuke gettetiza ayffezika tuukeppe bettizaysakko pudde bagaaraka nammu asathi uththidi be mobayleza beishsh deizayssi bettishshe dess.

Oyddu asati issippe ha eqqidi be'ishe deetttes.izatika achani de'iza bittazi achera walahetiza bittako gede baggara qassika nusi dumma dumma osota madanasi danidayida zo'o kameti eqqiza issi beettes.

Issi addezi ha baggara woyshe xarapheza woyikko woyishshappe oosettiza xaraphezay dees .xarapheza bolla be tukkeza woththidi uyishe de7ees gede baggara qasse duuqetti uttida xaraphezi woyiko tukkezi sinezara duuqetti uttishin iza accani dumma dumma ciishshati pudhdhidi dizayssi lo7idi beettees.

Guutha nayti issi tamaare keethezan gelidi tamaarishenne ubbay haa ezgishe de'etees ha tamaare naytikka qasse woykko issippe shiiqi uttida guutha nayti biitazan uttidi bee duunaza bolla be kushe ubbaykka woththidi garametishe ha yeetees.

Issi macay dizara ha lo'adanne bees pude be som'oza zo'o miishara tiyada haa beyashe woyko hasayashe deyaws he nayaka izara hasayiza fwoyko mayke getetizaysati izi kooshe dhoquhitana mala hezhu mayketi izi sinthazan beetishe de'es.

Daro isporte kasanchati woyko kuwase kasanchati issi besazan eqidi de'izaysa besishe dees. Izetika iza bolla uttiza oydezi keehi zo'o gidishin asayibubbayka uffayetishene tophiya badiraka ba kushen oykidi izara haa yexishe deetes

Macanayti guutha be yelida nayta kaththamezidi izeta qaallabishinne izeta lo7o lo7o kaththamezi shidezayssi qonce gididi beettes ha guutha naa yelettidayssi berka maana dandayonta aggin aayya iza oykkada mizashe de7awus.

oyddo asati uttidi be ushshaza uyishe gede qasse telebishineza giddon kuwaseti ka'ettizayssa be'ishe deettes izetikka izeta keehippe be xeelliza wode ufayettishenne be ushshaza izara uyishe miicishe dizayssi qonce gididi beettes

tamare nayta malizayti ubbaykka issi denbazan shiiqi uttidi ha beyishe deeettees ha baggarakka gawune woykko booththa mayo mayda macayakka gede izata eqqadaa tamasashenne issi miishata izatas yootashi dawos ubbaykka uttidi ha izippe qase siyishe diizayssi qonceeko

issi bessan tamare nayti guuthati issife shiiqidi tamarishi deettes ha tamare naytaka ubbata sinthen waraqata dees xarapheeza bolla izitikka waraqataza bolla qasse biireza oykkidi izara xaafshinne pude bolla be7idi ezgishi de7ettes.

aaho denbay beetties ha aaho dembazan qasse coro asati keedi giya malizayssaza giddon deettes izata giddon ha giyaza giddon qasse daro mawoti tolettidi woykko micettidi woykko mithata bolla izati qaaphidinne shammishenne bayzishe deezay bettishe deees

Daro asati issi pe shikidi issi dembazan uttida issi beettees hasatikka ubbay be kiozan waraqata woththidi ubbaykka iza be ishe deettes izetappe gide guye baggara horde mithati aduqidikkizayssikka beettishe de ees

Nam'u bessane daro asati shiiqidi deezayssa bessishe deees haasatikka aazi ooththizayssa gidin ereto naagigokka ubbay gashe naytinne kitati gididi shiiqidi issi bolla ha beeshinne uttidi ezgish deezayssa bessishe deees.

Issi baasettida bessazan biittati hakeeshshenne shuchchati hakeeshshe deeza issi beettishe dees habaasettida bessazan qasse mithara buro yegetishe deeza woykko koro yegetishe ginbey oosettishe doomettishe deezayssa bessishe deees.

Bajjajey woykko heedzdzu toora hamettidiza kaameti de'ishshe deettes izeta achchenka qasse oyddu asati ha baggara zumaza bolla woykko ginbettiza ginbeza bolla hamettidi eqqishe deettes gede baggaraka dumma dumma ginbetinne koronte pooletinne miiththati issife gidi ekkidayssa bessishe de'ees

Nam'uso kameti deizayssa bessishe dees ha kameta giddon qasse ha baggara issinozi doydi ha asata beishe be kushizan miishaza oykkidayssa bessees gede baggara qasse doydi gelizayssanne keizayssa bessishe diizayssi qonceko.

Daro naytinne asati sife shiqidi eqqidi dizayssa bessishe dees ha nayti ubbaykka xalabeza bolla uttidi pude bolla beizayssa bessees ubbaykka waraqataza bolla xaafishinne eqqida addeza pude qasse issi naazikka beishe dizayssi beettees.

Issi wolqama denbaybeettes ha wolqama dembazan qasse tophiya mawoza maydi asati kaa'ishe nne woxxishe de'eettes aasi ka'izo gizayssa gidikko tooku waase geetettizayssaza denbazan lishana giidi geda adezi goodishe deees.

nam7u macati issife uttidayssa bessife dees ha nam7u macatikka be guutha nayta ki7ozan udummidi pude bolla be ishe deettes izetikka booththa afilara bena goozettidi uttidayssi qoncekko izeti puday bolla be iza miishezikka aaza gidin ereto naagikkokka pude be ishe deettes

Mac'c'atine adeti isipe shiqi eqidaysa besishe de'es ha mac'c'atine adeti isi bolan hopunatako ha hospunati isipe ha shiqidi qase issi gimbe malizaysa bolan ke'di woyko qachetida misha bola ke'zi izatape sintara qase shoqa sohoy dizaysa iza oykidi de'etes.

Issi aaho woray beetishe dees ha aaho woraza giddon qasse asatasoy woykko qorqoro geetetizay bettees ha qorqorota achchan qasse dumma dumma cilili ekkiza maatati beetishe ha maatatappe qasse ha baggara daro miththati issipe dizayssi keehi beetishe dees.

Issi aho besay betishe dees ha aho besazan qase ogey gedera ha yidinne hepe qase ha yidaysa besishe de'es iza gidon qase asati hametishe de'etes ha ogezi lanqen kehi babisiza woratinne mithati issipe c'ililidi betizaysako.

Daro asati issippe gididi deettees ,ha asata giddon nu dere ,nu kilile dugeha zara zangarata xilahun geetittiza addezi issi na7eyira ziqqi giidi bonchettishe beettees.

Daro macatinne attumati issippe shiqidi bettishin gupishenne dansishede'izaysa besishe de'es. asat be gupas azi othizo gizaysa gidikko be wogane be yetha sisidi dungizaza mayidi gamo ittiza woykon mahe itteza mayidi karabeza be sintha wothidi izaraka gupishe de'etes

issi adde bandilaza maydayssazi eqkidi ha be ishe dees ha addizikka awan eqqide gizayssa gidikko arba mincey woykko oddu tamu pulto gaammu adde baabe geetettizayssazan eqqidees he gaammo yuusho woykko gamo adde baabe geetettizayssas geede baggarakka ginbettidi beettishe deees

Issi addezi ekkidi ha beyishe deees haddezikka kushsheza bolla qasse tophiya bandereza oykkidees he banderayska bolla baggaza cilil7oy beettes giddoza tooce medodeshin gatsera zo'oyd beyees addezappe guye baggaza qasse daro mithatinne wolqama ekidimi deeza mithati beettetes.

issi wolqama zaallay woykko gita shuuchchay bettisho deees ha zaallaza garsen qasse issi mala maydo asati addetinne macati giidi issippe deettes izata giddon nam7ati uttidi deettes issi macha qasse kallo oykkada eqqada de7awus

Macatinne attumati gididi issife shiqidi deezayssa bessees izetappe heedzdzati utti de ishen yisakawyti qas eqqidi deettes ha eqqidide izayti ubbaykka be kushe pude salo dentsidi dhoqu histidi keehi ufayetishenne meecishe de'ettes.

Issi denbaza giddon gede yafarara ginbetti bizaabe oge lanqen deizayssi beettishe dees hee iza xeerodan qasse korontey issi mithaza bolla poo7ishe deezayssinne eexishe deezayssi beettishe dees ha baggarakka qasse cilillo mithaza bollakka poo7ishe diizayssi beetees.

Issi dalga ogey beettizayssi dees hadalga ogeykka gede ha gidinne aaho oge dishin iza giddon qasse issi kamey dizayssi beettees ha dalga ogeza achchin daro mithati deyshin he mithata giddon qasse duuho masatida keeththatikka beettishi dees.

issi maca mushura malizara booththa qamiseza woykko booththa gita gabareza may7ada bena oykkada ha beyashe de7awus hanayakka keehi ufayettashenne miicashe be achcheza bessashe deawus izippe gede guye baggara dumma dumma deeththan oosettida ginbetinne mithati beettishe de7ettes

Daro asati issippe shshiqi uththidi isoy isuwa mazigabashshenne issoy issuwa sunththa xafishe dizzay bettes izetikka mazagabizza gasoy azasi gizza giddikko tophphiya giddon onikka fayida gettetizzaga oyikanas besses iza asata oyshisanas gidi eta sunththa xafishe dizzagga de'es.

Daro asati issi bolla ke'idi shiiqidi utidaysa besishe de'es, ha asata gidoppe issi adeza utidi hano bagara qase mazigabiza adezi gede bagara iza suntha xaafishe aazasi mazigabize gizaysa gidikoni onatetha besiza metawoqiya getetizaysa iza oykana mala iza sunthaza xaafishe de'esi.

Daro adati macatinne addeti shiiqidinne eqidaysa besishe dees izeta gidope macaya uttada izeta sunthaza xaafashenne be kompiterezan gelthashe woylo mazagabashe dizaysa eqidayti qase be'isheka de'etes

daro asati issi bessa shiiqidi deezayssan shiiqidi uttidi deettes asatikka aaze woththizo gizayssa gidikko dumma dumma izata suntha yootana mala macati uttidi izata suntha xaafishi dees xalapezaza bollaka daro waraqa atati issi bolla shiiqidi deezayssa bessees

Daro asati issife shiiqidi uttidi deettes haasataka ubbaykka be sinthezan qasse waraqataza woththidi isa xaafishenne iza beishe deettes gida attin iza ta giddon issi naa eqqada boohphezakka goozettada waraqataza bollakka xaafashe deyawos.

daro asati issife shiiqidi nayti goykko naytappe gittizayti eqqidayssa bessishe dees aazi ooththizo gizayssa gidikko izeta sunthay xaafettidayssa be ishe deettes he xaafizaytikka aazas h xaafezo gizayssa gidikko izeta sunthay dumma dumma bessezan mazagabettana mala ooththishe deettes

asati xarapheza bi sinthen woththidi wara qaataza bolla qasse gedera xaafishe deettes izeta achchenka qasse issi ade dizayssazi eqqidi ha be ishe dees izeta sinthe nam7u saaxine dees he saaxineta bolla qasse xaafettida wara qaattazi saaxinezi gooddettides gidi yootishe deees

Daro toho kuwase kasancha asati issipe shiqidi eqidaysi betes ha asatika paydon apune gizaysa gidiko lapunako ha lapunata gidope issi issi geti kasancha gidishin izata gidon qase issi adezi gelidi de'es izata sintanka izeti ka'za kuwasezi utidaysi betes.

Guutha nayt sporte getetizaysa oothishe ubbayka be kushe dhoqu histid de'etes, izeta sinthan qase issi Adey zo'o may'o mayidaysazika sporteza othishe de'es, pude bolla bagan qase dethan dethazan asat uttid izeta beyishe dizays qoncekko.

Maca naytti issippe shiqidi eqidaysa besishe dees. Ha maca naythape issinozi lanqeza eqizaysi addeko ubaykka issi mala mayo mayidi gidon eqidara gidon athin hara medho mayo mayadus izzathika kassancha woykko toho kuwase ka'na gidi dembazan shiqidaysi qoncekko.

issi gita denbay dees ha gita denbazan qasse heedzdzu asati deezayssibeetes heedzdzu asatikka aaze ooththo gizayssa gidikko kuwasoyo he denbazan marshetishenne gede ha shocishe deettes nam7ay oonappi oone kuwaso ekkiday giidi issipe marshetishe deezayssi qoncekko

Issi denbazan kaasanchati issippe gididi deettes ha denbazan qasse kuwaasay huda bolla shocci dii issi addezi guppidi bolla dendida issibeettes izappeka ha baggara laapu paydoy zokkoza bolla deizayssazikka gede firishe halati askanam7u tammanne oyddi tammanne laapu niqqabettishe deees

Macanayti issipe issi denbazan fiiqidi ha ziqi gidi deettes goye baggarakka nam7u addeti eqqida sibetes ha macanaytikka kuwaze kaassancha geetetti woykko ispote ooththizayta geteppi eretetees ubbaykka ha ziqqi gidi giigeti hedeza issi qoncekko.

daro asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishe de'es ha asatikka kaassanchata woykko too kuwase kaasanchatakko izata bollaka izata yootiza paydozi de'ishe dees paydo laatamanne heedzdza paydo tamanne usuppuna paydo tammanne usuppuninne paydo laatamanne nam'i beettishe deezayssi qoncekko

Issi denba bessaz dees ha demba bessazikka keehi geidayssanne maata iza bolla diccontayssa bessishe dees iza giddon qasse tookko haasa kaasanchati gede baggaranne ha baggara gididi salfenne dholettishenne guppishe deizayssi bettishe deees.

daro kaassanchati woykko woththanchati issi denbazan woykko issi bessazan shiiqidii issippe woxxishenne miicishe deettes izetta bolla qasse bollara booththara xaafettida woykko karethara xaafettida xuufezi ay gize gizayssa gidikko gita wooththancha itiyophiya biniyam gidii getettizayssazakko

Issi denbaybeettes ha denbazan qasse maca naytinne attumatiy issi pedeettes izeta giddon nam7u attumatey lanqeraeqqin macati qasse giddon eqqida ba naytikka issi bolla shiqi deizayti kuwase kaasanca giti eretetes.

issi gita denbazan kaasanchati shiiqidi kuwaasezikka beetto naagikkokka issi addezi hude bolla guppi dendidi ha pirshe dees isatappe gede guhe baggara dembazappe aafo mithatinne ciisha maatati bettishe deeettes

asati nam7u toura hamettiza sayqile geetettizayta laaggish deettes izitikka isan laaggiza bessazi shuchchappe oosettida oge woykko keehi minniza oge hessa guussayka shuchchay keehi minisidi simmintota walakettidi ginbida oge guussa

asati issife shiiqi eqqidi be kushezan wanca geetettizayssaza oykkidi ha bessishe dees iza tikka issi miishe woykko kuwaase kaasse xoonidii woykko hara kaasanchatara kaa7i xoonidi izatas wancay woyto imettidayssaza bessisheha ufaettishe deettes

issiy adde qoofe mayda woykko qoofe huphe bolla dunguza qoofe geetettizayssaza woththidadezi kushizan qass moobaleza oykkidi mayke geetettizayssazan be qofaza ha imishe dees izappeka gede guye baggara dunguza qofe wothoytekka wothon taytikka ubbaykka issife shiikidi ekkidi haa be ishe de7ettes

Daro asati hiisipe deezayssa bessishe dees hasatikka qasse tooku hase kaasancha gididi issi mala may'oza maydi deezayssa besses ubbaykka be hu'eza bolla qasse qoofekka wothin wothonta issikka deezayssi qoncekko.

Issi gita denbay deees ha gita dembazan qasse heedzdzo asati beetetes ha heedzdzu asatappe nam7ati kuwaseyo giddone gidi izo malshetishe oonappe oone ekkizay giidi gedenne ha shuusu gishenne guppishe de7eettes.

Issi denbazan asati issi fe sheeqi dikedayssa bessi shi dees asati asas ke do gidi tawu ichiza wode kowaase kaanaskko aazi kohase gidayssa gidikko tookko haasekko ubbaykka kowaaseza dimmoonna shin denbazan eqqidi ubbaykka ha be ishe deette.

Issi sohon gido mishshsti karttonne gettetizayssi gidon dizays qoncce gididi bettes hatekkinolojjey nusi immida mishshati ubbayka issoy issoy gita kartoneyka gashsheti gidin ha baggera qase demba malizaysan dumma dumma biratatinne hara mishshati keshsheti diizayssi qonccekko.

Nuni nuu huphphera Gita gidida xufeta woyikko payidota izzanni darissana gishshananne gujana hara bagaraka deniththanawu danida'ontta gishshi nusi hessa oththidi maadiza mishshi de'ees.hessikka adinge getettidi bee bolla ubba payidota oyikkidi dizayiss bettishshe de'ees.

namu'u biratta mishati issipe eqidi detesi ha biratati pude bolla baggara guy simidayitakko izata giddoni gede issi mithiya sanithalatara qashetada deyawusi ha mithayi woyikko biratayi azi gettetide gikko gare grtrti xesetesi.

Issi woraqata bolla dhale malatiza daro qomo malati dizayiti issippe gididi de,etes ha malata gidon issi mithayi woyiko pude xongetidi madiza mishayi gidora gidiza bolla woxizi dee,es

nuni nu huphera paydota gujjidi darsidi gishidi denthidi gaanas dandayonta aggin nuus hessa maaddana woykko gishiza miishati beettes hessika addinge geetetti xeesettes iza bollaka ubbafayduti beettishe dizayssi qoncekko

Issi omarsa giddon korontezi eexxishenne poo'ishe deees ha eexizayssazi soo giddonka soo giddon qasse dumma dumma miishatinne dumma dumma booththa miishati hara birata tikka eqqidayssi qonca gididi bettishe deees.

Nuni iza bolla xaafanas maaddiza waraqata geetettiza heedzdzu waraqatati issi bolla de7ettes hawaraqaatata bolla nuinu nuni eratetha izappe demmana gidi hara wode nuus dogetonna malanne nuni zaaridi qoppana mala maaddiza miishata biirin nuni iza bolla xaafidi oykkana mala maaddizaytakko.

nam'u macati issife giide eqqidi be moobayleza beishe de'ettes izetappe bolla baggara siifi bira gizayssezi karethara xaafettides ha baggara qasse daro xuufetikka izeta yootida xuufezikka dishin garsera ospun tamanne oyddu tamanne laapuna giza xuufeykka bettishe de'ees

Issi mobaale malizayssa giddon dalga shuboy gede gelidi deees he shubozikka qasse iza giddoppe nuus ha kessidi hara oosota ooththanas madizayssakko he katetha shubozikka biittazan keehith aaxetidi aduqidi beettishe deees.

Dumma dumma katha qomoti issi lanqin shinqi deezayssa bessi shi dees ha katha qomoti ashotay hara mithappe nu demmiza kathetikka gidin deishin izappe gede baggara qasse dumma dumma wulara beettiza mashinezikka eqqidi deezayssi bettees.

Nam7u faydoy issi addeza bolla bettishe dees hafaydotikka tammanne nam7anne laa tammanne usuppunakko issi addezi eqqidi be kushsheza idimmidi eqqides sekayti qasse uttidi issoy issora izi aazi beishi deesayssakko bettishi dees.

bi7irenne irsaaseti issi bolla korojozan uttidayssi beettishe de'es habiirenne irsaaseti nuus xaafanassinne dumma dumma miishata nuni izara xaafidi hara wode dogettonna malanne nuni guyeppe qoppana mala maaddiza miishatakko

Issi soho medossa diizara de'awusu ha soho meddosa diizara qasse oyddu jarkkaneza woddorora be bolla caanetidayssa ba'a ekkada ha yashshe de'awusu ha soho meddosa haare gettetizaarokka sinththe baggara issi guuththa na'a dizayssazi izzissi qodhdheza oykkidika goochchishe dessi.

Issi dembay beettees. ha dembazan qassenam7u tohon hamuttiza saykiley geetetizaaro asatilaagishe beettees.ha ogezikka keehi lo7izayssanne shuchappe gimbetti oothettida ogezakko ja ogezakka qasse nam7u bootha bootha miishshey shaakkidayssi beettees.

Issi wolqqama oggeyi bettishe de'es ha oggezan qase wolqqama kammey asa issisoppe haraso eppanas madizza kammezi ha yishshe dees ha oggeza lanqqenka qas pudde lalidi ekkiza miththati diccishe dizayisi qocce kezidi bettes.

Daro asati issipe shiiqidi issi besan dizaysa besses ha asatika azas shiqidi gizays eretonta agikoka hesa gusika woqsma kamey beetes he kameza he kameza gidon gelan gishe ubayka shiwidi eqida

issi naa dizayssazi be gaare zara gede caani epishe deees izappeka macaya be kushe gooshosan kushen oykkada izarakka gede gina gidada bawus gede baggarakka nam'u asati sintha namettishin he asata lanqen asata keeththay woykko biittara meeshettiza keeththay bettishe de'es

Issi karethara oosettida dalga bessayde betihe dees ha dalga bessazikka iza giddora qasse dumma dumma kamete a mettana mala oosettida ogekko he ogezikka shuchchappe ginbetti oosettidayssakko pude baggara qasse aaho zummatinne dumma dumma mithati betxihe deettes

issi edde dizayssazi be kushera ha oykkidi miicish deees haddezi qasse be kaameza be sinthe noothidi isokka ha oykkidi ha beishi dees addezappe gede guye baggara dumma dumma uuthati muzetinne asa keeththati mithati beettizayssi qoncekko

issi guutha naadizayssazi ekkidi haabe isho dees aaze ooththize gizayssa gidikko sansalatara qashettida gaare geetetti zaaro gede laaggish dees izappe gede baggarakkanaam7u cimmida kayametikka ekkidayssi qonce gididideyshin he kayametikka nuus dhoqa go7a bollafe izaytakko

daro asati shiiqidi uttidi deizayssa bessishe deees haasatappe ha baggara qasse karetha haaththay woykko abbay beettishin haasata giddon issi addeza bode bolla kessidi ubbaykka tookkidi woykko ba7idi deizayssa bessishe dees

Asati isipe ddi aazi ooththishu deizo gizayssa gidikko issi kaamezi dees hekameza bolla geeshsha kiitanchata misileykka ha baggara beettishe dees hessika mika7ele misile beettes qasse issi addezi hekameza wulaza doydi nam7u asata gelthana gish deees.

Hedzu asati betishn hedzu asatape issozi adezako he adezi aase issi macara waraazta gidon oykidi woyko maxafa gidon oykidi nam'atika nababishe detes izetika azi gizaysa gin yotetibeyn woyko ertbeyn

Issi wolqama gimbeye betes ha gimbezan dethan dethan nunu iza bolara pude ke'ana mala sinthira isetisaysati de'es ha gimbezaska wulayka zo'i ekizayasako doyetidi dawus izipe gede bagara qase mithatine matati cililidi detes

issigi so giddon deeza miishati issippe giidi beettishe deettes ha so giddon deeza miishatappe issinuzi oydeti iza bolla nuni uttanas nogana7a dandayiza biippe geetettiza woykko piraashe egetettiza nuus uttanas moolisiza bessati beetti she deettes

issi wolqama ginbey woykko so giddoy bettishe dees ha ginbezikka oykketidi ogeza lanqara deezayssi qonceko iza lanqara gede dalga oge giddora biides he ogeza achchizanqa kasse dumma dumma ciishshati zo7o pudho pudhishe dizayssi beettees

Issi wolqama pooqey woykko ginbezi dees he ginbeza bolla qasse koronte shubotikka gede qashettidayssa bessishe dees ha denbazan qasse dumma dumma asatinne asata lanqen hara kaametikka guutha maatati melishe dizayssaka bessishe dees.

Wolqama ginben oosettida pooqezi gede baggan beettees ha fooqezas qasse daro wulatikka deezayssi qoncekko izappe ha baggara qasse nuna issi bessappe hara bessa caanidi efana dandayiza booththa meshe dees hessika kaame geetetti xeeyssettees

issi soo giddo miisha maliza miishati boothata deizayssi beetteys hamishazikka wula malizaytinne duma dumma soo mastote giddo malizayssi beettizayssa gidishin izay qasse deizay aaza giddonne keehi ginben oosettida keeththa giddonko

issi wolqama ginbey beettes ha ginbezappe ha baggara qasse dumma dumma bessatinne anqasha maliza bessati deettes gido attin denbazan qasse oykko ogezan heedzdzu asati issife gididi hamettishe deettes ise ta achchanka qasse koronte foolezikka eqqidayssi qonceko

Macca nayti keehi guuththa nayti ba tamaaresozape anjjetidi ke7izayssa bessishe dees ha anjjeti ke7ida nayti aazi anjettido gizayssa gidiko ta qopishin eretibeena ubbaykka gashe gididi laythay izetasi tamma bolla gidizaysako.

Guththa nayti tamare keththti bidi xarpeza bolla uththidi ha be'she detes ha gutha nayti issi ametepe hedzdzu ameye gakanawu de'zayti issipe giddidi tamarishe detes eeta giddon issi nazi zaroza imanas oychin kushe dentishshe de's

asati issi tamaariza keeththa nayti ubbayka uttidi be sinthezan komputeri geetettizayssaza wothidi iza be'ishe de'izayssi qonccekko. ha nayti giddoppe issi naazikka dendi eqqidi quphe komputer be'ishe dees. haan qasse matan deeizayssazikka keehi beettizayssazikka qoncekko.

Guutha nayti issi bessan shiiqi uttidi deizayssa bessishe de7es ha guutha naytikka qasse issi tamare keeththan yiidinne biittazan uttidi de7ettes izetikka izan uttida miishazi qasse dumma dumma poloshite malishin izeta sinthen fidaleta gebataykka bettishe de7es.

asay ubbay shiiqidi eqqidayssa bessishe deees haasaykka aazi oththo gizayssa gidikko erete naagikkokka nam7u addezi izeta bolla giddon qasse qophe woththides issinozi karetha qofe woththin issinozi qasse bulla qoofe woththides.

Daro asati issippe shiiqi uttida issa woykko hamettishe diza issa bessishe dees. Ha asata giddon nam'u macati beettettes . Iza ta giddon qassi addetappe giddora issi bo'a asikka bettishe dees .Gidoppe attin gede guye baggara dalga mithatinne cora mithati issippe diza issi beettees.

issi booththa mayo woykko gawone getettiza mayza astamarezi ha be ishe dees izappe gede baggaraka qasse ginben keesettida keesthazi oyddu deethay deezayssazikka beettishe deezayssi qoncekko haaddezi aazi ooththi she deze gidayssa gidikko mela ha eqqidi be ishe deees

issi daro bessezan tamare nayti issippe uttidi tamarishe de ettes aasi ooththisho gida gizayssa gidikko ha tamaretikka qasse osuntho naytakko izetikka bees imettida kilileppe yida paaceza ooththishenne issi lanqen uttidi iza beishe deizayssi qoncekko

issi naa dizayssazi eqqidi ha be ishu deees hanaazikka si7i giidi benakka aazikka ooththonta ha moolidi eqqidayssi qoncekko hanazappe gede guye baggara dumma dumma maatatikka cililidi beettetes ha matatikka qasse ginbeza gaaththan dizayssikka beettees

Zo'o mayda guutha nayti he issipe deettes ha guutha naytikka issi malamaza maydi tamare keeththaza gede gelana bishe de'ettes ha tamare keeththaza giddon qasse hizet iza giddon tamariza kifilezi beettes he kifilezas wolaa bollazakka qasse issi astamariza ekkidayssi beettishe deees.

Issi ade dizayssazi be qoodhezan mayoza woykko dunguza geetettizayssaza gammu dunguzappe hara dere dunguza may geetettizayssaza qoodhezan woththidi maykizan haasayifi dees haddizaska malazi ethkaretha gididi izaska hupheza bolla qasse gisiketikka buro diccishe deizayssakko.

Issi denbaza giddon tamare naytinne xaraphezazi deezayssi beettes haxalapezazi qas he azas karezan keze gidayssa gidikko asati iza bolla uttidi shiiqotetha gididi issoy issara tobettana malanne ba qofa laamerettana mala kedees.

issi hessan tamare nayti issipe shikidi deizayssa bessishe dees ha tamare naytikka be kushezan dumma dumma maxaafaza oykkidi iza nababisho de7ettes ha tamare nayti maxaafaza nababiza gaasoyka be eratethaza keehi gujjana mala ooththees

Asati issi dembazan shiqidi othishene dumma dumma anqashata shishishe dttese. Asati izan de'iza bittazi aspalte woykon shuchappe gidetiza bitakko diza besazako gede bagara dozoretika ha asipalte getetiziysazan hamutishene ha yishe de'etes

Issi dalga ogezi beettes ha dalga ogezan gita kaamezi ha yishe de7ees, ha kaamezi issi asa issi bessappe hara bessa caananas maaddizaysako ,gido attin gede baggara ogeza lanqen miththatinne keshati issippe gididi dizaysi qonceko.

Issi aspalte woyiko shuchara woyiko ginbera osetizayisa betishe dee's ha ohezan qassi duma duma asati betonan atikoka asati iza bolla utiza gashe oyidetinne gutha oyidethi issippe dizayisa qonc, isizayisa besees

Asati issippe goyettiza biittaza giddon de7idish edeettes he go7ettiza biittaza giddoppe shuchcha ha qoldi maxidi kessishe deettes hasata giddon qasse soome doosa giddiza kanazikka zo7o kanazi bish dizayssi gede izetappe sinthe baggala qasse doyzorezikka ooththishe de izayssi beettees

Daro kaametinne dozoroti issi bessezan eqqidayssa bessishe dees ha kaametikka ubbay ooththizayssaka hii caannizayssa gidishin iza achchenka asati eqqidayssa bessees gede baggada dumma dumma biratatinne so giddon deiza miishatikka beettizayssi qonceko.

Issi wolqama denbay woykko oge beettees he dalga ogezi qasse shuchchappe aspalda geetettizayssazan ginbetti oosetidayssakko izan ha baggan aazi miishekka dhayizayssi gidikkokka gide ha hozara asatinne duma dumma mithati bish deizayssi beettees.

Nam7u kaameti issipe gididi eqqidayssi beettees ha kameta giddon gase issi addezi dees haddezikka izas oothuraaze gizayssa gidikko iza sunthazikka tirafike woykko kaameti tirfe caanidi woykko daro asata caanidi asata meshempo bolla metohonta mala izata naagizayssakko.

heedzdzu asati issife gididi ha yishe deettees haizetikka izara yiza biittazi shuchchatikka gede baggada dizayssanne izata sinthenka qasse dumma dumma aceti deezayssa bessishe dees gede ha hozaranne hara asatikkanne mithatikka issife gididi dizayssi beetees

Issi keehi lo7iza oge dees ha ogezikka qasse shuchchappe oosettidayssa gidishin ha ogezi iray bukkiza wudenne haro harutiza wode shaaretidi baynda mala asati keehi lo7athi ooththida ogezakko iza giddon qasse gita doyzoorezi hamettishe dees ayssi beettishe dees.

Asati issipe shiqidi bomba getetiza hataza kushe mec'etishe de'etes asatika bena be payatetane be bola duma duma hara metoti woyko guxineti yonta mala bena nagishe de'etes payati mec'eti mec'etiza mishati besazi gimbeppe ke'iza hatako.

Issi ginbbeppe haathi keyizayssazan nam77u bessay beettishe de7ees. He nam77u tuubbozan woykko nam77usooppe keyiza tuubbozan giddora asati ba kusheza meecettishe de7ettees. Ha asatikka ba huupheza bolla bootha qoophe wothidayssikka beettees.

daro asati issi ginbettiza ginbeza bolla keydi eqqidayssa bessishi dees issetikka bolla azas keedakkokka ereto naagikkokka ubbay keydi haadi bessifi dizayssa bessees gede guye baggara daro mithatinne muuzeti mithata giddon bettishi deees

Issi addezi ha baggara pupeza bolla qoofe gitta qoofeza wothida issi bettishe dees he addezikka cililo yarkaniyo haaththe duuqana giigissi she deyshin gede baggarakka qasse issi hara me dunguza maydadezikka be kusheza may cetishe deees.

asati shiiqi eqqidi be payatetha naagish deettes aaze oththizo gizayssa gidikko be kushe mecetishi deettes izeta kushe giddora dumma dumma hargeti izeta oykkonna mala kusheza azan mecettizo gizayssa gidikko bomba haaththege mecettes ha bomba haaththezi qasse ginbeppe beettizayssakko

Nam'u ginbeti beettishi deettes ha nam'u ginbetikka aazi malizo gizayssa gidikko nuni haaththa izappe demmanas dandayiza ginbetakko izetappekaqes gede baggara dhoqa bessawoykko zumatinne he zumata bolla qasse dumma dumma maatatinne mithati diccishi deezayssa bessees.